Raha vao miresaka menaka tarehy isika dia ny vehivavy no tonga ao an-tsaina. Manatsara, manalefaka ary manadio ny an-kabetsahan'izy ireny. Mila fantarina ihany koa nefa ny anaran'ny orinasa mpamokatra azy ireny izay vao mampiasa.

Mofomamy matetika fapiasa rehefa misy fitsingerenan'ny taona nahaterahana. Ahitana karazana vatomamy madinidinika eo amboniny. Miloko menamena, mangamanga ary fotsifotsy.

Karazana ranon- tsavony fanasana lovia, fanasana fitaratra ary fanasana toeram-pivoahana samy manana ny vidiny avokoa.

Ny vokatra kakao. Any amin'ny faritra Antsinanana no tena mpamokatra azy io. Afaka ahodina sy aondrana any ivelany. Anisan'ny toe-karena mampiavaka antsika malagasy ny fambolena kakao.

Toeram-pisakafoana iray madio sy milamina. Ahitana olona misakafo maromaro ao anatiny. Misy karazana latabatra sy seza ary sary hosodoko mipetaka amin'ny rindrina.

Eny amin'ny tora-pasika, eny amin'ny sisin'ny ranomasina ahitana lakana izay tsy misy inoninona afa-tsy ny fako no ao anatiny. Tamin'ny mbola kely aho dia matahotra mitaingina ireny lakana ireny.

Asa soratra iray,"midika amin'ny teny malagasy nosoratan'i "Clarisse" Andriamampandry Ratsifandrihamanana, izay mitondra ny lohateny hoe "lavakombarika". Anisan'ny manampy bebe kokoa amin'ny fianarana ny famakiana an'io boky io. Koa mampirisika ny mpianatra mba hanjifa sy hamaky.

Lovia baolina vera mipetraka eo ambonin'ny tanan'ny olona iray, afaka atao fitoeram-bary, laoka sy ny sisa na ihany hoa lasary.

Betsaka ny karazany vokatra hita eny amin'ireny tsena lehibe ireny, raha tsy hiteny fotsiny isika dia ahitana sakay, ahitana karazana legioma, ahitana karazan-tsakafo.

Ao anatin'ny tsena lehibe iray dia ahitana karazana ranon-tsavony maromaro amidy. Maro loko toy ny mavokely, manga, mavo, mena. Samy manana ny vidiny anefa izy ireny.

Tanan'ny mpivady roa. Ny iray somary mainty hoditra, zara hoditra kosa ny hafa. Mipetraka eo ambonin'ny latabatra ny tanan'izy ireo.

Eo Analakely dia maro karazan'olona mpivarotra isan-karazany, ny fiara maro samihafa. Io mantsy no antsoina hoe renivohitr' Antananarivo : hita ao avokoa izay tadiavinao rehetra.

toeram-pisakafoana iray ahitana latabatra anakiroa, seza maromaro. Ny lamba latabatra dia moloko manga sy mena. Ahitana jiro.

Fiangonana lehibe iray, antsoina hoe fiangonan'i jesosy kristy eto madagasikara miloko fotsy sy tsipika mena manana tokontany midadasika ahitana karazam-bonikazo sy ireo fambolena maro isankarazany .

Toeram-pivarotana vokatra natoraly ahitana ranom-panafody vovony ary menaka fanosorana tsara sy mahasalamana ireny vokatra vita amin'ny zavamaniry ireny

Lehilahy iray mametaka varavaram-pitaratra amina trano. Lafo vidy anefa izy ireny raha oharina amin'ny hazo. Nefa ankehitriny dia ireny no mahasarika ny olona manao trano amin'izao fotoana.

Voalohany mampiavaka ny faritra betsileo ny satroka sy ny fitafy. Kolontsaina mampiavaka azy amin'ny firenena hafa ny fomba fitafy, fiakanjo, ny volo, ary ny fandihy.

Randrana indray izao no lamaodin'ny vehivavy amin'izao fotoana. Tsy mifidy loko, endrika fa rehefa tia dia samy manao avokoa . Efa lafo vidy no manao randrana.

Vehivavy roa eo afovoan-tanimbary miresaka ny iray manao lambahoany ny hafa kosa miakanjo miloko mainty. Ahitana vohitra eo amin'ilay toerana sy zava-maitso ary alan'akondro.

Firavaka volamena lafovidy iray mipetraka eo ambony latabatra. Misy sarina lolo kely eo amboniny ary arahana lamba fotsy ny eo ambaniny.

Ankizy lahy kely iray mipetraka amin'ny sisin-dalana avy naka vilona, reraka, mitanotdrika ary misy olona mandalo amin'ny ny lalana iny.

Maro karazana ireo toeram-pandraisam-bahiny. Samy manana ny mampiavaka azy anefa izy ireny. Raha jerena etỳ amin'ny endriny ivelany fotsiny dia samy manana an'izay itiavan'ny tompony azy.

Legioma iray volomparasy ny lokony, somary lavalava ny vatany, misy raviny maitsomaitso ary tsy mifidy toerana afaka mampaniry azy io.

Ireo karazam-boky maromaro samy manana ny lohateny avokoa, midika amin'ny teny vahiny. Tsara ny mampahafantatra antsika fa tsy voatery any amin'ny ireny toeram-boky ireny vao afaka mamaky boky fa na ao an-trano aza ianao rehefa manana dia afaka manao izany.

Koba iray ao anaty harona vita amin'ny vary sy akondro. Fonosana ao anatin'ny ravina.

Rehefa vanim-potoanan'ny fahavaratra matetika dia vokatra ny manga. Maro karazany ny manga : misy ny antsoina hoe manga bory, misy ny antsoina hoe manga lava ary misy koa ny antsoina hoe manga hesy sy ny sisa tsy voatanisa.

Ny boky Lovako ao amin'ny kilasy telo amby folo, kilasy famaranana. Tsaroako tamin'izahay mbola nianatra dia io boky io foana no asain'ny mpampianatra ho entina rehefa manao malagasy izahay.

Manam-pahaizana tokoa ireo mpanao hosodoko ; indrindra fa ny eto Madagasikara. Mila fahaizana sy faharetana anefa io asa io, miankina amin'ny famoahana haingam-panahy avy ao anaty no hamoahana azy ho toy ny sary.

Kianja mitafo, manara-penitra toy ny ao Mahamasina. Misy seza isankarazany ny lokony mena, mavo, maitso ary ahitana bozaka eo ambaniny.

Anisany mampiavaka ny Malagasy ny asa tanana vita avy amin'ny rofia toy ny satroka, ny pôketra, ny harona ao ihany koa ny fitoeram-bilany ohatra.

Eny amin'ny arabe dia ahitana fiara maromaro madinika fitanteram-bahoaka ao koa ireo kodiaran-droa. Mampitandrina antsika anefa ny manam-pahefana mba hitandrina hampiasan' ireny lalana ireny satria betsaka loatra ny lozam-pifamoivozana ankehitriny.

Eny amoron-dranomasina misy mpilomano be dia be. Mahasarika ny olona ny milomano eny amoron-dranomasina, indrindra fa ny vahiny. Madio tsara, miloko mangamanga.

Lehilahy iray sy vehivavy iray miara-milatro mifampitatana. Ny lehilahy manao lobaka manga ary pataloha mainty sy kiraro mainty. Ny vehivavy kosa mikavina ary manao firavaka eny amin'ny tanana

Lehilahy iray mijoro mahitsy manao firavaka, somary zarazara hoditra, lobaka misy voninkazo pataloha mangamanga

Betsaka ireo zavatra hita eny amin'ny toeram-piantsenana lehibe toy ny voankazo, fitaovam-pianarana, kojakojan-dakozia, sakafo ilaina amin'ny andavanandro sy ireo maro tsy voatanisa.

"Bôtika" iray mivarotra karazana firavaka afaka mandefa antsinjarany sy ho an'ireo izay mbola hivarotra izy. Any Behoririka matetika no tena ahitana azy io fa misy ihany koa ny amin'ny toeran-kafa.

Toeram-pivarotana asatanana iray ahitana entana maromaro toy ny harona vita avy amin'ny rofia sy hoditra, vatosoa, sarina gidro ary "baobab".

Karazana fiara maromaro mitohana tsy mandeha eny amin'ny arabe : ao ny fiaran'olon-tsotra ao ny fiaran'ny pôlisy, ao ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka.

Fiangonana iray hita eny Andohalo raha atỳ Madagasikara no resahana. Manankaiky ny rovan' Antananarivo no misy azy.

Ny gidro dia arem-pirenena sy vakoka. Maro karazany izy ireny anisany mahasarika ny mpizaha-tany ny mitsidika ny toerana misy azy. Raha eto An-taninarivo dia ao amin'ny ala'ny Tsimbazaza no hahitana azy.

Efi-trano misy karazana latabatra, ahitana latabatra fitaratra. Misy seza maromaro, miloko manga, maitso, mena, sy ny sisa isan-karazany

Zavamaniry iray maitso, misy vaoniny ao ambanin'ny tany. Afaka totoina atao laoka ny raviny ary ny vaoniny kosa andrahoina atao solon-tsakafo.

Eny amin'ny toeram-pilalaovam-baolina, tsy maintsy ahitana ireo ekipa mpanao baolina, ireo mpijery ary ireo mpikarakara sy mpanazatra.

Manampy kokoa amin'ny fitaizana vatana ny fanaovana fanatanjahantena. Tsy mifidy na lahy na vavy na ankizy na tanora. Ilaina amin'ny fahasalamana ny fanatanjahantena.

Vao miresaka tsena isika dia Analakely sy Behoririka no tonga ao an-tsaina. Mora hitadiavam-bola mantsy io toerana io ary karazan'ny mpivarotra dia hitanao ao avokoa, toy ireny mpivarotra lamba, kojakoja atao amin'ny tarehy, lokomena maro isan-karazany.

Tovovavy iray mitsiky, tsara, miankanjo lava izy, misy sarina voninkazo mavomavo eo amin'ny akanjony. Manao kiraro avo izy.

Raha afaka misafidy ihany dia aleo tsy mipetraka amin'ireny toerana iva voahodidina rano satria mampijaly rehefa fotoanan'ny fahavaratra ; miakatra ny rano, mitondra ireo karazana aretina.

Mpanao baolina kitra maromaro, vao hanomboka hilalao izy ireo. Betsaka ny olona mpijery. Amporisihina mihitsy isika mba hanao fanatanjahan-tena, satria manampy bebe kokoa amin'ny fahasalamana izy ireny.

Latabatra iray ahitana lovia maromaro eo amboniny: sotro ary kaopy. Ahitana seza moloko manga sy mavokely koa eo akaikiny

Fitaovana elektrônika iray miloko mainty, afaka handrahoana vary, voamaina, hampangotrahana rano, afaka hampiasaina amin'ny ilaina azy rehetra.

Ao anatin'ny efitrano iray, ahitana sary hosodoko eny amin'ny rindrina, latabatra misy vera eo amboniny , voninkazo eo ambaniny ary seza misy ondana eo akaikiny.

Ireo ankizy maromaro manao skoto milasy any amin'ny toerana iray ahitana ala. Tsy any am-pianarana ihany no afaka hanabeazana ny ankizy fa na amin'ny lafiny fiangonana ihany koa dia mila beazina ny ara-panahy.

Asa tanana afaka atao haingon-trano, vita amin'ny taratasy ary afaka hanaingoana araka izay hitiavana azy. Ny lokony : maitso, mena ary fotsy.

Sambo lehibe iray mitondra fiara maromaro toy ny vaventy sy madinika, ahitana mpiasa ihany koa eo amboniny vao hiainga hihazo an'iny rano iny ry zareo.

Trano fandraisam-bahiny, misy fahita lavitra, latabatra fitaratra, seza, tavoahangy erỳ anjoron-trano, ahitana voninkazo eo amboniny.

Eto andrenivohitra dia maro karazana ireo fiara fitateram-bahoaka na ny lokony ary samy manana ny nomeraony avokoa. Ahitana volomboasary, manga, fotsy arakaraka ny toerana izay aleha.

Boky iray mitondra ny lohateny hoe : "Ny fitenin-drazana" boky efatra sy dimy amin'ny vidiny dimapolo sy telonjato farantsa. Naorina tamin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo nosoratan'i Maurice Rasamuel.

Karazan-tsakafo matsiro ao anatin'ny lovia baolina sy fisaka eo ambony latabatra iray an'am-pitoerana fisakafoanana matetika no ahitana sakafo ohatra izao fa afaka manao any antranony ihany koa raha mahay mahandro.

Trano lehibe iray, ahitana rihana telo ; tsy mbola vita loko fa efa misy varavarana ; tokotany lehibe midadasika. Tsy moramora ny manao trano satria lafo ny fitaovana.